duu ŋɔ puuni a ni nyɛ buku sheelf nima sheelf nim maa puuni a ni nyɛ buku nima ka duu maa laati tom ku niɛ viɛnyɛlinga a yuli duu maa ni a ni nyɛ kuɣu ka nyɛ teebuli ka nyɛ picha fireems gba zaa ka di bɛ duu maa sheelf maa puuni ka di kapɛt maa niŋ ash

Doo n zaŋ binyera m mali beebi ka beebi maa niŋdi ka ninsala n nyɛ o ayi nya siini maa puuni niriba n zaya yuuni o ni diɛmdi diɛma maa ka bɛ yuuna doo maa yela chinchini liiga zaɣa waɣanli ka bibihi za o nyaanga yuunili.

Consitragshin sati n bɔŋɔ ka so yiɛ liiga riflɛta ka pili zupiligu yɛlo ka za bini maa zuɣusaa maa ka so mi gba yiɛ rifligta buluu ka pili zupiligu buluu ka yuuni tiŋna n diri so feela loori eskavɛta n chaŋ ti paaki za yɛangi maa ni di tooi tankpaɣu.

Shɛba n tam amonkaa zuɣusaa ka gbubi flak ayi yuli di zuɣu ani yɛ so ni yiɛ liiga sabinli n gbaya ka gbubi kurigu shɛli din tabi amonkaa maa ka ayɛa so ni za amonkaa maa tooni n yiɛ puloova a mi ni lahi yuli ani lan yɛa soni gbubi kantri flak shɛli din yɛ rɛd en blaki.

So n za ni maa ni nŋmɛri zaloƒoon maa ka so gba zaa zaya yiindi yila ka biso yiɛ liiga yɛlo ka guura silimiin paɣa so gba zi ni maa ni o gba mini o kpɛɛ n diri feela maa doso n pili zipili blaki n bɛ yɛanga maa gba zaa diri feela maa ka shɛb laɣim za huaitbɔd maa gbuni n diri feela.

Silmiinsi n chaŋ ni bi ti riliisi sitirɛs teeku gbuni ayi yuli teeku maa ni shɛba bɛla teeku maa ni suri kɔm ka a nya shɛba ni dabi teeku maa luɣuli ka naan yi che bi ban gba zaa ʒiya diri bindirigu maa ka a nya shɛba gba zaa ni ku lahi ʒi ni maa ni diri fiila jiranbiisa n bɛ teeku maa tooni maa ha ka tihi sa n saya.

Shɛba n bɛ duu a yi yuli di mŋanila i c t santa n yɛli ani labtɔp ka yɛ ninsalinima maa ka ŋuni zi tooni ka yiɛ liiga buluu blaki maa yundi mashini shɛli bɛ o tooni ka so gba zaa ŋuni zi kuɣu maa yuundi o labtɔp maa puuni.

a lihi duu ŋɔ puuni a ni nyɛ gilaas jaas ka nyɛ sɛnta teebuli n nyɛ fulaawa veesils a ni nyɛ kuɣusi gba zaa ka nyɛ kabood n nyɛ picha firɛms n nyɛ laati shɛŋa din yili zuɣusaa maa ka nyɛ kuɣusi maa gba zaa

Niriba n nimdi maiyinin bi niriba ɛti n yɛba ka yino zaya ka bi piri namda ka ao zaya siri so feela ka so gba zaa suwagi kpa kamara maa ni na so ŋuni zi sunsuuni ŋɔ ku yuundi mi na ka bi piri namda ka so gba zaa niŋ bizɛ n baɣi o luɣili.

Lantin n bɔŋɔ ka di ku waɣa mi ka eaasi bɛ duu maa puuni n yɛ kuɣusi ka di yɛ waiti en griin ka tɛɛbuli gba zaa za kuɣu piɛlla maa sunsuuni buku ahilisi gbazaa n bɔŋɔ ka bi mali windosi ni bin yɛra di p6.